um Wannan hoto ne ke nuna man alamar shukar barba. wannan yanayin ganyayyakin ya yi kore, ga shi wurin ya yi kyau. Alamar ya samu kula, ana gyara shi da kyau sannan kuma Ayaban ganyanshi ne kawai ya riga ya fara fitowa, bai riga ya yi yabanya ba, ma'ana bai fito da ƴaƴan amfanin abarbar ba. Shi kanshi abarban bai riga ya fito ba. To a haka a bisa dukkan alamu dai ga ya nan yadda ya nuna, abarbar za ta yi kyau, ana sa ran haka. Sannan kuma an samu keɓaɓɓen guri ne aka shuka shi, aka gyara a hoton da na gani, ina ganin kamar da alamar abin da aka aka lulluɓe shi sai kan saman sai ya fito tsirran sai suka fiffito ta fito gaya nan an yi shi a tsari an jera shi a kan tsari yadda ya kamata. Saboda a samu hanyar da za a shiga wurin ciro amfanin gonan ba tare da an samu naƙasu ko an danne wani ko kuma wani an an matse shi ko kuma an takura shi wurin shukan ba, wurin ɗaukan ba sannan kuma an yi shukan an yi shi yadda ya dace an yi shi da faɗi an samu guri yadda za a iya wucewa da kuma hanyar da za a iya ciro amfanin gonar ba tare da wani damuwa ba ko matsala. Sannan kuma, abarba yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan'adan, ana amfani da shi ta hanyoyi da dama ana sarrafa shi ta hanyoyi da dama. Na farko ana iya cin abarba a matsayin a matsayin kayan marmari kawai. Sannan kuma ana iya haɗa abarban a markaɗa shi a fitar da ruwanshi, a yi amfani da shi, a sha shi. Sannan kuma ana iya saka ɓawon abarban shi ma a cikin zoɓo abinda ake haɗa shi kamar yadda aka san zoɓo yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan'adam To shi kuma wannan ɓawon yana da ƙanshin da zai iya sa wannan zoɓon ya yi ƙanshi ba tare da an sa sinadarin ƙanshi na zamani ba. Sannan kuma shi abarban yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan'adam, yana da matuƙar amfani ga ga jikinmu. Yana gyara jiki, yana gyara fata kuma sannan yana da daɗin ɗanɗano, a baki.

Wannan hoto da ya bayyana, a fuskan wayana, na ga mota ga ta nan a gona mai faɗi, gonar da kwai ɗan ciyayi-ciyayi a gefe ɗayan gefen ku da motan ta riga ta bi ta kai ta yi huɗan, ta markaɗe wato wannan ciyayin duk ta tut um ta ɓuntuko shi daga tushenshi yanda ba zai ci gaba da yaɗo ba, kuma abisa dukkan alama gonar ma an yi mata feshi. An yi feshi dan ganyayyakin da ke jiki, ciyawoyin da ke gurin ba koraye ba ne, to da alama yadda suka yi kala haka sun mutu. Shi motan nan yana matuƙar taimakawa gurin yin huɗa wani lokacin za ka ji ƙasan da ƙarfi ko wani abu to idan aka samu motan, takan taimaka gurin yin huɗan yadda ya dace kuma cikin tsari. um tsarin da manoma za su ji daɗin yin noma a kai ya yi musu daɗi ya musu tsari a samu amfanin gona mai matuƙar muhimmanci. Kamar yadda muke gani dai yanzu a wannan hoto akwai, itatuwa ga su nan masu koraye da suka zagaye gonan. sannan kuma, amfanin shi wannan huɗan, shi ne ya taso da ƙasan kamar yana danƙare ne, to in aka taso da ƙasan zai taimaka matuƙa gaya wurin wannan noma. Sannan kuma zai taimaka gurin fitowar fitowar tsirran ba tare da wani wahala ko kuma an samu tangarɗa ba. to in aka samu taimakon ubangiji a irin wannan ƙ kyakkyawan kula da aka ba ma wannan fili na gona da nike gani, za a samu kyakkyawan amfanin gona a nan. cikin amincewar Allah sannan kuma, zai yi sauƙi, gurin gyaran gona. idan aka zo ko daga baya za a yi mishi gyara, za ka ga, gyaran da za yi, zai zama ba mai wahala ne ba. za a samu sauƙinshi cikin amincewar ubangiji. Sannan kuma, in in aka samu taimakon Allah ko gurin saka taki, abun zai zo duk da sauƙi. Saboda gurin an riga an taso da ƙasan. an gyara shi gurin ya samun kyakkyawan kulawa, ya samu kyakkyawan gyara. To shi wannan mota, yana da matuƙar amfani gurin huɗa, yana amfani gurin gyara gona kafin ai shuka. sannan kuma, yana da amfani, ta hanyoyi mabambanta kuma ga sauƙin aiki cikin ƙanƙanin lokaci za ai aiki, kuma in Allah ya amince a samu abinda ake buƙata a gurin.

wannan hoto ya na dauke da kwando kwando na katako da aka saka abubuwa mabanbantana nau'in abinci a ciki akwai gwaza ko doya gwazo ne na fi kawowa <hesitation> doya ko kuma za'a iya ganin shi doya ko kuma gwaza ne ga yi nan a cikin kwandon shi ne a ta baya sannan kuma a <hesitation> a wannan abinda aka sa mai launin kore wake ne sannan ɗaya kuma mai launin ruwan goro shi kuma zogale ne a ciki dukkan su ana amfani da su ta hanyan abinci ana sarrafa su ta mabanbantan hanya kamar doya ana iya soya shi a ci ka na iya dafa shi a ci haka shi kuma zogale akan dafa shi a ci shi da da ƙuli wasu sukan ci haka kuma ruwan zogalen ana shan shi ya na magani matuƙa gaya sannan shi kuma wake kamar yadda muka sani ya na da amfani a sosai ga jikin ɗan adam yara da kuma manya ya na ƙara jini sosai sannan kuma yana taimakawa a abinci ya sa abinci yayi daɗi yayi zaƙi a na sa shi a miya da dai sauran hanyoyin sarrafa shi daban-daban to wannan kwando ya na ɗauke da na katako ya na ɗauke da abinci nau'ikan abinci guda uku mabanbanta masu matuƙar amfani wanda ana amfani da su a karkara da kuma birni ana amfani da su ta hnaya daban daban ana kuma yin amfani da su ta hanyar magani kamar zogala ana iya amfani shi ta hanyar magungunan gargajiya wake kuma ana sa shi a cikin abinci a na iya dafa shi a ci shi haka ana iya yin paten shi da sauran su haka zalika shima gwazan ana iya yin shi a matsayin abinci a dafa shi a ci shi haka ana kuma iya yanyanka shi shi ma soya bayan an ɓare ɓawon an ɓare bayan abinda na fahimta kenan na wannan hoto ya na ɗauke da launin abinci daban daban da wake da zogala da kuma gwaza ga gwazan nan yai kyau yai manyamanya

Wannan Mata, hoton nan yana nuna mana cewa akwai wata mace da ta ke tsugunne a lambu. Wuri mai danshi ne alama' gashi nan tana shuke shuke ko kuma tana cire ciyawan da ba a buƙatansa cikin wannan lambu na ta. Tana sanye da riga tana duƙe. Matar daga ganin alama lafiyayya ce mace na karkara, sannan kuma tana da kallabi a kan ta tana yin aikin shukan cikin nishaɗi da walwala daga ganin alama abin tana yin shi cikin nishaɗi dan fuskarta cike yake da faraʼa. Sannan a kewayen muhallin da take yi akwai shukoki da bishiyoyi a bayanta. To alama yana nuna cewan wannan wuri tana samu ta ke lambun wuri ne mai albarka sosai kuma sannan yana fitar da tsirrai daban-daban. Bisa dukkan alama mata a karkara suna taka muhimmiyan rawa gurin samun amfannin noma. Suna yin shuke shukensu a muhallin gidajensu wasu daga gefen muhallin su, assu kuma su sami lambu su je su noman sosai, wassu kuma su je su yi a gonaki lokacin damina kenan lokacin da a ke noma. Akwai matan da suke shuka suke manoman da suke noman rani da kuma na damina. To wannan dai alama dai ya nuna ya cewa tana tsugunne ta gyara lambun tane alaman cewa wannan lambu yana samun matukar kulawa inda daga ganin yadda shukokin suka fito a nuna cewan ana bashi kula sosai kuma gashi yai kore ganyayen sun yi kore sharaf alaman cewa sun yi kyau kuma suna samun kula yadda ya kamata. shi Shi waƴannan kayan lambu yana da matuƙar muhimmanci ga Ɗan Adam, kamar misali ganyayyaki suna da matukar amfani ga lafiyan mutum suna taimakawa wurin anayin amfani da shi na yin magunguna ana amfani da su wurin cin abinci ana amfani dasu ta hanyoyi mabanbanta sai ganyen da kuma yanayin yadda za a sarrafa shi. Kuma yana taimakawa wajen samun rufin asiri a yadda mutum zai sami kuɗi da ba zai rasa abinda zai kashe ba na yau da kullum ya taimakawa mutum wajen ya yi dogaro da shi ba tare da sai ya jira wani ya taimaka mishi da wani abu ba na ƙanana ƙananan matsaloli na rayuwa na yau da kullum.

Wannan hoto da ya bayyana yana nuna ƴaƴan kaji ne ga su nan sababbin ƙyanƙyasa. Ƴaƴan kaji ƴan ƙanana-ƙanana waƴanda in sun girma za su zama jikin su mai ruwan zuma da waƴanda za su zama farare da waƴanda za su tashi jikinsu baƙaƙe da kuma masu wake wake. To shi dai waƴannan kaji da kake ganinsu yan ƙanana ƙanana gashi nan da alama lafiyayyu ne. To kuma su kiwonsu kamar yadda suke ƙananan nan suna buƙatan kula na musamman. Idan za a kula da su za a iya sa musu ruwa, da farko idan an fito da an karɓo su suna gajiyayyu za a sa musu ruwa da da da wani sinadari mai sa musu kuzari a jikin su Bayan an sa musu ruwa za a sa musu abinci su ci za a fi bukatan dai su fara sha ruwankafin su ci abinci saboda hanjinsu ya warware. Sannan kuma idan lokaci ya yi lokacin sanyi ne ko ba lokacin sanyi ba. Waɗannan wanda sukai ƙanana suna buƙatan haske kuma suna buƙatan abin ɗumama wuri, za a iya sa musu rushi gawayi za a kunna a sa musu rushi ko kuma a sa ƙwayayen fitillu masu ja masu haske wanda zai ɗumamu wurin ya ɗumama ɗakin da aka killace su kuma suna buƙatan wuri keɓaɓɓe mai tsafta, za a yi shimfida a ƙasa kafin a sa su daga nan in aka sake su za a ga suna ta walwala cikin amincin ubangiji. Idan suka sami kyakkyawar kulawa a sati ɗaya za ka ga sun canja. To ƴaƴan kajin ya bambanta, a nan ba zan iya tantance na Turawa ko kuma na Hausa ba, to idan har na Turawa ne haka za su cigaba da rayuwarsu a killataccen wuri kuma keɓaɓɓe. Idan kuma na kajin Hausa ne za su cigaba da bin uwarsu suna yawo suna kiwo yanda za su rinƙa girma a hankali a hankali, idan kuma har na Turawa ne za a dinga sa musu abinci ana sa musu magani a cikin ruwan shan su da zai ƙara musu lafiya ya inganta girman su sannan kuma za a kula sosai gurin duba su da yin musu abubuwan da ya dace. Suna da matakai daban daban mabanbanta da za a ɗauka domin samun kyakkyawar kula da raino na wayan nan yayan kaji.

Wannan hoto yana nuna mana gashinan wurine, ƙillatace ha kiwon aladu wuri ne ƙillatace da aka zamanantan da shi aka yi mishi tsari irin na zamani kamar yadda muke gani, gashi wayansu suna harkokin su, wasu kuma suna ci abinci suna cin abinci ne ta hanyar wani roba da aka yi shi na zamani da yake sarrafa abincin, yake saukar musu da shi ta inda zasu samu su ci ba tare da wani wahala ba wannan hoto yana nuna cewa anyi wurin ne a zamanance kamar yadda kuke gani a ƙasa da robbobin abbubuwan da kamar idan sukayi wani abu na rashin tsafta ze sauka ƙasa ba tare da ya tsaya musu a wurin da suke zama su na yo wa to kamar de yadda aka sani alade ana kiwata shi ne saboda nama ne to amma a musulunci mu cin alade ba nama bane me amfni a gare mu si kuma alade ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban, ba ma se ci ba fatan shi ana amfani da shi ta hanyoyi daban-daban sannan kuma shi kanshi aladan wayanda ba musulmai ba mabiya addinin kirista suna amfani da shi lokacin shagulgularsu sa sukan yi bikin shagulgularsu na krisimeti suna amfani da shi, su yanka su ci su, suna cin naman wannan wuri gaskiya an ƙayata shi lau'i ne na gidan gona gidan gonan ma da aka yi shi a zamanince gaskiya kuma ya sauƙaka wa wurin kiwon su za su dinga samun abinci akan lokaci yadda ya kamata saboda yanayin robbobin tsarin yanda aka yi yanda za su dinga samun abincin hakanan kuma ze zama sauƙi ga wanda yake kiwon su ba se ya dinga yawan zurga-zurga yana zuwa anyi shi a zamanince ta yin da su dabbobin zasu samu kula da ingantaccen nama, suyi girman da ake so sannan kuma shima manomin mai kula dasu me kiwon su ze samu sauƙin na kula da su da kuma tafiyar da su yadda ya kamata.

Wannan hoto yana nuna mana mutane ne guda biyu riƙe da jarkunan su na kamun kifi a bisa dukkan alama masunta ne, na gaban da na bayan dukkansu. Na gaban yana sanye da riga mai alaman ruwan rawaya da buhu a hannunshi sannan kuma ya rataye wannan abin da suke tarko suna kamun kifi, a bisa dukkan alamu waɗannan mutane masunta ne A gefen su akwai gurare akwai ganyayyaki da bishiyoyi koraye, na bayanshi yana sanye da riga da wando shima mai launin shuɗi kuma wurin da suke yana nuna alaman kamar wani karkara ne ko wani ƙauye ne wurin da ake saye da sayarwa. To a bisa dukkan alamu waɗannan mutane dai suma masunta ne, to shi kuma wannan tarko da aka haɗa shi da waya ana amfani da shi wurin kamun kifi a kogi ko kuma teku ya danganta ga wurin da za ai amfani da shi. Idan aka je wurin za a saka shi a ruwa idan aka saka shi a ruwa kifi za su zo su shiga ciki za a musu kamar tarko, za su shiga ciki in suka shiga ciki su kuma masuntan za su fahimci cewan lallai sun samu wannan kifi da suka je nema. To kifi dai yana da matuƙar amfani kuma shi kifi a cikin ruwa ya ke rayuwa dole sai an sami gwanayen masunta waɗanda za su shiga cikin ruwa ba tare da fargaban ruwan ba su shiga. Wasu za suyi nitso, Wasu kuma zasu kifa cikinsu a gora su rinka yawo a cikin ruwa da wannan tarkon da suka haɗa suna yawo har tarkunansu ya samu ya kamo kifi um inda za su fito da shi a barshi in ya mutu a sayar ko kuma su kai gida su sarrafa. Sanaʼar su yana da matuƙar amfani sannan kuma a na samun kudi da shi ta inda suna yin buƙatunsu na yau da kullum.

Wannan hoto da ya bayyana yana nuna cewa wannan bishiyan gwanda ne ko kuma in ce gwanda da ya ke jikin itaciyanshi ba a riga an girbe shi ba. To daga bisa dukkan alamu wannan guri guri ne mai kyan noma mai albarka saboda gashi nan gwandan yai kyau ganyayyakin gwandan yai kyau ya yi kore gunin ban shaʼawa su kuma gwandan gabadaya sun yi girma kuma ya yi alaman ya yi ja ya yi alaman ya nuna yana buƙatan a zo a girbe shi. To a gaskiya wannan gwandan ya yi kyau kuma gwanda ya na da matukar amfani kayan marmari ne kayan lambu, yana da matukar amfani na shige da ficen kuɗi kuma yana da matuƙar amfani na lafiyar Ɗan Adam. Mutum zai iya amfani da gwanda ya ci shi a matsayin abinci sannan kuma zai iya sarrafa shi a markaɗa shi in an ɓare ɓawon an cire 'ya'yan a markaɗa shi a matse shi sai ya zama ruwan ƴaƴan itatuwa da za a iya shan shi ana shan shi ana cin abinci domin samun nishaɗi, haka kuma iya kai shi kasuwanni a sayar domin a sami kuɗin da za a iya yin hidima na yau da kullum. Sannan kuma shi wannan gwanda daga ganin shi ya nuna ya isa ai amfani da shi, rashin cire shi a kan lokaci zai iya haifar da ruɓewa a zo a samar da asara ya ya nuna ya yi ja gabdaya manomin sai ya zo ya girbe ya cire amfanin gonanshi zai in gida zai kai in kuma zai kai kasuwa ne ya danganta ga yanayin burin da ya ke da shi a kan wannan noma da kuma dalilin da sa ya shuka shi. Bisa dukkan alamu wannan gwanda yana da kyau kuma irin shi, an sami iri ne mai kyau sannan an sami gonan da za a shuka mai kyau dan daga ganin ganyayyakin ba gwandan ne kaɗai ba akwai alamomin wassu ganyayyakin daga gefe to suma a bisa dukkan alamu gaskiya sun yi kyau.

wannan hoto yana nuna mana alaman wani manomi ne da ya zo gona yin girbi, Daga ganin fuskarsa akwai murmushi da alaman farin ciki da annashuwa. hannunshi kuma yana riƙe da rogo dayan hannun kuma yana riƙe da abinda yake yin girbin da shi. To a bisa dukkan alama yana farin ciki da abinda ya gani na gona saboda shi wannan rogo daga gani ya yi kyau ga ya nan ya yi fari ya yi fari sosai. Wuraren da ya ke ya nuna alaman cewa gona ne a bayanshi ya nuna akwai ciyayi daga can baya kuma akwai gini, shi waɗannan ciyayin gasu nan wassu sun ɗauko bushewa wassu kuma suna da kyau koraye a jikinshi akwai riga da wandon shi mai launin ruwan toka sannan kuma rigan da ke jikin shi rigan da ke jikin shi yana da launin ruwan ɗorawa sai hula akanshi tareda tareda huan da yake kanshi daga gani alama wannan manomin yana cikin farin ciki da abun da ya keyi sannan kuma yana noman ne cikin nishaɗi da anashuwa da walwala. Noma yana da matuƙar amfani ga al'ummar mu saʼannan kuma noma yana da matukar amfani da a wannan wuraren da ake nomawa. Manoman za su iya samun kuɗi ta hanyan noman saʼannan kuma za su sami abinci za su fi ƙarfin abinda za su ci su sha sannan kuma za su iya kaiwa kasuwanni su sayar domin samun kuɗi yana shige da fuce. za ka sami maʼaikata a wannan noma naka idan wannan gona naka yana da matuƙar girma ba za ka iya nome shi kai kaɗai suma zaasu iya samun kudi da za su iya kashewa suyi amfanin rayuwarsu sannan kuma shi idan aka noma za a iya ɗaukan shi a kai shi wuraren da ba a noma ba suma saboda su amfana su iya su saya su amfana da wannan amfanin gona da aka girbe

Wannan hoto yana nuna mana wassu matasa ne majiya ƙarfi waɗanda suke aiki a gona hannayensu riƙe da garma, suna huɗa suna gyara kasan gonan su. wannan matasan matasan daga gani jikinsu duk sun yi zufa alamar cewa suna aiki tuƙuru domin su samu ingantaccen abinda suke nema. Suna ƙoƙari ne dan nomansu ya yi kyau, su sami yabanya mai kyau amfanin gona mai kyau ko kuma dan su sami kudi. toh ta iya yiwuwa wannan gona nasu ne mallakinsu ne ta iya yiwuwa kuma suna aiki ne dan a biya su. A gefe ga ciyayi nan koraye wassu kuma ga su can an cire su sunyi ja. To a bisa dukkan alama ga ta gabannan inda suka gyara suka riga suka gyara suka yi huɗan shi da sauran kuma ta bayansu gashi nan suna kan yin gyaran suna yi suna matsawa' Wannan hoto yana nuna mahimmancin gyaran gona da kuma mahimmancin matasa majiya ƙarfi masu aikin gona. o noma yana da matuƙar muhimmanci saboda albarka ne a wuri noma ana iya yinshi alokacin da ya dacce sannan kuma wannan huɗan da kuma sharan gona da ake yi dan tsaftace gona a yi shuka a sami yabanya mai albarka ya danganta da lokacin da ake yin kowanne. Hidiman gona yana da lokacin shi sannan kuma noman da ake yi ya kara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da albarkatu da yake fitowa daga ƙarƙashin ƙasa ya bayyana cikin rahaman Allah mu samu mu yi amfani da shi ya amfane mu Waɗannan matasan daga gani suna yin aikin ne da gaske domin su sami biyan buƙata a abinda suke so su yi, gaskiya sun yi ƙoƙari sosai dan gashi nan duk sun hada zufa jikinsu duk ya yi gumi.

Wannan hoto yana ɗauke da hotunan aladu Na gidan gona ba sakakku irin wanda ake bari ba suna yawo a gari ba Wannan yana bayyana cewar Aladun an yi musu keɓaɓɓen muhali a gidan gona wanda suke samun kulawa Wannan yana bayyana cewar Aladun an yi musu keɓaɓɓen muhali a gidan gona wanda suke samun kulawa Wannan hoto yana bayyana wasu suna tafiya wani wuri daban, wasu suna bin wani wuri daban kuma sun haɗe a wuri ɗaya Wannan hoto yana nuna yanayin yadda aladun jikin su ya yi kyau alamar suna samun kulawa, yadda ya kamata Wannan hoto yana nuna yanayin yadda aladun jikin su ya yi kyau alamar suna samun kulawa, yadda ya kamata Sannan kuma kamar yadda na sani adalu a wurin musulmi ba naman da ya kamata ya ci bane saboda Allah da manzonsa sun haramta amma mabiya addinin kirista suna amfani dashi a wajen shagulhulan bikin su na kirsimeti kuma ko badan shagalin kirsimeti ba, sukan yanka domin su amfana da nono da kuma man na shi wannan aladen domin su amfana da nono da kuma man na shi wannan aladen domin su amfana da nono da kuma man na shi wannan aladen Aladu dai ba a ko'ina ake samun su ba ba kamar tumakai ba kuma su dabbobi ne masu tsada kuma masu ƙazantar gaske idan ba an kula dasu sosai ba yadda ya kamata amma wannan aladu da nake gani a wannan hoto, gaskiya suna matuƙar samun kulawa kuma suna tsaftacaccen wuri ne gasu nan suna ta walwala da harkokin rayuwar su suna kaiwa da komowa cikin nishaɗi walwala da kuma jin daɗi a tare dasu babu wani alamar wani ciwo ko kuma alamar gajiyawa ko alamar rauni a tare dasu, suna cikin koshin lafiya suna ta zirga-zirga suna kaiwa da komowa A bisa dukkan alama mamallakin wannan gidan gona yana kula da su kuma yana kuma basu kula? gasu nan sun yi fes idan ka gansu da ido sun yi kyau, jikin su babu alamar wani datti kuma babu alamar wahala a tare dasu.

Wannan hoto yana nuna rogo ne da aka suka shi sannan kuma a bisa dukkan alama an saka mishi lambobi, e an saka mishi lamba daga lamba ɗaya zuwa lamba ta biyar sannan akwai kibiyoyi da suke nuna alama Wannan kibiyoyin zai iya nuna yana nuna alaman yanayin yadda akai shukan ne kuma yadda aka jeara su haka alamar ana nuna ana son, a bambance yanayin su ta iya zama yanayin bambancin da aka samu na girman, ta iya zama daga yanayin ire -iren rogon da aka suka ne, wato irin rogon da aka suka, ko kuma yanayin mabambantan saƙar da aka suka dashi ko kuma ana son a binciko wasu alamomi ko wasu hanyoyi da za a magance naƙasu na samun rashin kyau na gonar rogo da yadda ake shuka rogo to daga ganin hoton zaka ga akwai bambanci tsakanin hoto na ɗaya da na biyu an ciro shukar ne tun daga ƙasa da jijiyoyin ta da komai a ka ciro shi ta gaba ɗaya saboda a yi wani bincike ko kuma a gane bambancin na ɗaya da na biyu zuwa na biyar kuma sannan a fahimci wanne ne yafi girma wanne ne aka samu matsala wanda za a ke gyarawa domin a haɓɓaka noman rogo da yanda za ai kiyaye samun matsaka da kuma yanda za a yi a samu biyan buƙata ya yi kyau waƴannan rogon ta iya yiwa bambancin iri ne ko kuma bambancin ƙasa ko kuma wurin haƙi amma a bisa dukkan alama wannan rogo na farko beyi kyau ba sauran duka sun fishi kyau na haɗu ya fi na kowanne kyau to a bisa dukkan alma ana so ai wani gwaji ne ko kuma a bambance matsalolin sannan kuma a kiyaye nan gaba a samu amfanin rogo mai kyau wanda zai yi yai girma a kuma samu biyan buƙata gasu nan an jera su guda biyar a ƙasa sai kuma bayan rogon daga can baya alaman ciyayi ne koraye a ƙasan nan akwai wani wuri da aka saka talatin mita talatin domin ana nuna wani alama da za a wannan yanayin shukan da aka yi

Wannan hoto yana nuna alaman cewa kaji ne a gidan gona masu kyau. kajin kuma sa iya yiwa masu kwai ne sa iya yiwa waƴanda ake yi don nama ne. Gasunan suna cikin tsari a cikin wurin da aka tsara musu mai kamar keji gasu nan sunyi layi. waƴannan kaji wannan nau'in kiwo ne na ka na zamani ah a gidan gona a gidan gona kamar yadda muka sani kaji suna da matuƙar muhimmanci ana cin naman su sannan kuma ana sai da su saboda samun kuɗi da karuwar tattalin arziki. to su waƴannan kaji sa iya yiwa na masu kwai ne sa iya yiwa ba ma masu kwai ba. gasu nan a cikin raga-raga suna kallo suna cikin kejin su raga-raga sannan kuma kaji ne masu yawa masu launin ja jikin su sun yi kyau alamar sun samu kula Kaji ne masu yawan gaske kuma saboda gurin yana da girma sosai gasu nan wasu ne nasaman wasu hawa uku ne abun wasu na ƙasa wasu a tsakiya sannan kuma wasu suna sama gaskiya gurin kiwon yayi kyau gayi nan an yi rufin shi da kwano an sa katako an dogare shi da karafuna. To maganan gaskiya shi wannan wanda yayi wa innan aiki an samu fasihi wanda yasan abun da yake yi ya kuma san abun da zai musu daidai da zamani da kiwon ta yanda manomin tayanda me noman mai kiwon su ba zai sha wahala ba wurin basu abinci da sauransu sannan kuma su kansu kajin zasu samu kyakkyawan kula zasu kasance cikin tsafta muhallin su ya kasance cikin tsafta jikin su ba tare da ya yi datti ko kuma gurin yana wari ba daga ganin alamar waƴannan kaji suna samun kula sosai kuma gidan gonar ma ya yi kyau sosai an tsara shi yanda ya kamata an mai dashi na zamani sannan kuma yana da matuƙar ban sha'awa da kyau yanayin tsarin wurin kiwon na kajin

Wannan hoto yana bayyana mana nau'ikan abun amfani ne da ake amfani dasu daga ciki akwai fatanya akwai diga sai kuma garma waƴannan abubuwan ana amfani wurin girbi shuka huɗa da sauransu a bakunan su ƙarafuna ne da ake haɗa su dasu a maƙera su kuma waƴannan jikin su inda ake riƙewa Abunda ake riƙewah. waƴanda itace ne ake samu mai kyau a gyara shi a goge shi yanda zai yi sauƙin riƙewa aji daɗin riƙewa dan amfani dan amfani a gonaki waƴannan kayayyakin gona kamar yadda ake ceawa ai manomi ba ya je gona ba fatanya ba to kenan idan har babu su babu yadda za ayi ayi aikin gona Su ɗin ababen amfani ne, masu matuƙar amfani yana da kyau idan mutum zai je gona ya tabbatar ya tabbata ya haɗa dik abubuwan da ya san zai amfani dashi a can wanda zai zayi ko shuaka ne ko girbi ne ko cire ciyayi ne waƴanda ba a buƙata da dai sauransu to a ciki har da gatari wanda ake yin fasa itace dukkansu ababe ne masu matuƙar amfani na yau da kullum sannan bakin su na da kaifi yana da kaifi ta hanyar da za a iya dik abunda aka sara a cimma gaci a samu biyan buƙata a samu a samu abunda ake so suna da sauƙin amfani basu wahalarwa sannan kuma suna taimkawa matuƙa gaya wurin amfani a gonaki na yau da kullum a misali babu yadda za ai ace kana son ka cire ƙananun ciyayi da suka fito maka a gefen shuke-shuke kace zaka cire da mofa ko kace zaka cire da wani abu dole sai da wannan fatanya shi ne zaka je kayi wannan ƙoƙarin rarrage waƴannan ciyayi dan kar su ci ƙarfin shukarka yazo ba a samu ba asamu abunda ake so ba kowanni abu a cikin su yana da nashi amfanin yana kuma da nashi muhimmiyar rawar da yake takawa a gurin amfani dashi

Wannan hoto da ya bayyana alama ne na kyakkyawan noma na zamani wannan noma daga gani ya yi kyau sannan kuma shuke -shuken sa iya zama ko kabewa kodai wani nau'i na shuka da ake amfani dashi na yau da kullum amma yanayin yadda ganyayyakin yake da girma yana nuna alamar kamar shukan kabewa sannan kuma gonar tana da girma ta samu kyakkyawar kula da yanayin shukan zamani kamar yadda muke kallo gada nesa daga nesa can akwai wasu tsaunika ƴan ƙanana sannan kuma sai sararin samiya da muke gayanan a ƙasa an gyara yanayin gonar an shirya shi ya tafi cikin tsari a bisa dukkan alama wannan manomi ya iya noman kuma ya yi dace domin wannan gona tana nuna gaskiya ya yi kyau ga gayen shi ya yi kore sharaf gwanin ban sha'awa sannan kuma gayanan an yi hanya da za a iya bi don cire amfanin gona ko saka taki ko wani gyara da ka iya ɓullowa bayan an yi shuka da ya kamata a shiga ciki ga manomi ya yi amfani da fasaha wurin barin hanyar da zai dan gyara wannan wannan abu wannan dangarɗa da aka samu ko kuma cire amfanin gona a bisa dikkan alama dai an ɗauki hoton ne daga nan farko aka hange shi daga can nesa to alal haƙiƙa gaskiya wannan gonar ta yi kyau kuma yana nuna amfanin gonar za a samu amfani mai albarka dan ganyen shi babu alaman wani ciwo a jikin ganyen babu alaman wani ciwo ko kuma wani tangarɗa da ka iya jawo matsala wurin samun amfanin gona mai albarka mai kyau

Wannan hoto yana nuna mana ne wani manomi ne yana riƙe da cokali na amfani na gona yana yayyafa takin zamani yana sa ma tumatur akwai shuke -shuke a gurin gasu nan alaman ƙasan kuma akwai danshi sannan kuma shi shuke-shuken ya fitar da tsirrai masu ban sha'awa sannan a tsakakkanin kowanne tsirai an bada an abbar wurin da za a iya bi don a gyara bakin shi a gyara daga gani wannan gona tana samun kula yadda ya kamata sannan kuma manomin yana yin ƙoƙari wurin kula da gonar amfanin saka takin zamani wannan dai da yake sakawa takin zamani ne a hannun shi ya saka safa ya sassaka safa domin kiyaye hannun shi daga cuta ko kuma samun wani hatsari da ba a san da faruwar shi ba to ana sa safar ne dan kiyaye faruwar wani mummunan abu ko kuma cizon wani abu da dai makamantansu yana yayyafa takin zamani ne a jikin shukan tumatur to a bisa dikkan a bisa dikkan alama wannan gona tana samun kula yadda ya kamata kuma ana kula dasu yadda ya dace to abunda yasa ake kula dasu ake sa musu takin saboda a samu kyakkyawan girma da kuma abunda ake nema yakan gyara shuka abun ya yi kyau ya yi girma ya fitar da ƴaƴa masu girma kuma da sinadaran da ake kuma yana taimakawa su sami sinadaran da ake buƙata dan ya haɓɓaka su ya sa su girma su kyau su kuma yi yi abunda ake so to shi wannan taki ana sa shi ne saboda ya taimaka ma shuka gurin yin fitar da ƴaƴa yayi girma sannan kuma ƴaƴan nashi ma su kyau saboda idan an fitar dasu a kasuwa za a gansu da sha'awa ko kuma a fi jin daɗin siyan su a ya yin da aka gansu suna cikin kyansu da kuma girman da ya dace to shi kuma manomin zai fi samun amfani a gona za tai yawa tai kyau sannan kuma koda ya fitar dashi kasuwa sai yafi siyar dashi cikin annashuwa da jin daɗi fiye da waƴanda suke barin nasu ba tare da kulawa ba kaman baya kyau kamar yanda wanda yake samun kula

kamar yadda muke gani wannan hoto ya na dauke da mutum ya na tsugunne ya sa riagan sa mai launin ja da dogon hannu ya naɗe hannu ɗaya hannayen sa duka biyun ya saka safa safan hannu ya na tsugunne???? alaman ya nuna cewa a lambu ne wannan ya na aiki ne a lambu kuma a bisa dukkan alama <hesitation> ya na girbi ne ko kuma gyara zaman shukan ga yi nan abubuwan da ke gaban shi tsirran sun yi kore gwanin ban sha'awa ƙasan gurin ya na da laushi shi kuma ya ɗago fuskan sa ya na nuni da hannun sa da wannan shuke-shuke fuskar sa da alaman murmushi hannun sa ɗaya ya na kan tsirran to a bayanshi can bayan shi kuma akwai wani ɗan dattijo ya na shima aikin gona a wani yankin ya saka riga masu launin shuɗi da wani a sama kan sa cike yake da furfura shima ya na wani aikin a wani gefe sannan kamar yanda na gani a hoton akwai wani tiyo da ake amfani da shi don ban ruwa gayi nan a gefe fari a nannaɗe to abayan shi kuma lambun ya fi ganyanyaki da yawa shuke-shuken da ke bayanshi sun fi yawa daga can nesa akwai kuma wasu amma da alaman su sun fara bushewa gayi nan muna kallon sararin samaniya yayi haske wancan dattijon shi ko kanshi na tsugunne ya na duƙe ya na aiki shi kuma wannan ya tsugunna ne har ƙasa ya na nuni da hannun shi hannun shi guda ɗaya kuma ya na kan shuke-shuken a bisa dukan alama wannan gona dai ta na cike kayan lambu da tsirrai ta inda yake ne tsirran basu yi yawa ba daga gani alama ya na girbi ne ko kuma ya na gyara wa'ennan tsirrai da ke cikin lambun wancn tsohon da ke bayan shi hannun si akwai safan hannu shima ya na aiki ya riƙe wani bu da hannayen shi guda biyu ya na aiki sannan kuma akwai wata sanda a dogare a tsaye a gefen shi wannan mutumin da nake gani da jan riga a gaban mu wannan lambu ne wanda yake da kyau kuma ya na samu kula suna kula shi yanda ya kamata <hesitation> ga yi nan yayi yabanya yayi amfanin gona mai kyau

wannan hoto yana ɗ auke da abubuwa mabam daga farko muna ganin sararin samaniya wani guri yayi fari fari wani gurin yayi? sannan kuma akwai ƙyauyuka daga can mai haka zalika kuma a cikin hoton akwai kaji a gona da suke shawagin su kajin a gona suna shawagin su su gasunan sunyi kyau jikinsu yayi kyau gashin su yayi kyau jikin su ɓulɓul alaman ba su da alaman yunwa ko kuma wata ra fili ne a ƙasan su a kwai ganyayyaki duk koraye ciyayi ƙanana ƙanana koraye sannan kuma akwai mata da namiji da ɗan ƙaramin ɗansu a hannun matan yana zaune akan cinya shikuma na nesa yana sanye da hula itama matan tana sanye da hula shikuma namijin wani ɗan ƙuli a haka a hannun shi su kuma kajin wannan ƙullin tana iya yiwuwa abincin su ne su kuma kajin ga su nan kwaye da su wasu suna harkan su a can nesa wasu kuma sunzo kusa da sunayi da suma rayuwa kajin farare ne sannan kuma su ganyayyaki da ke ƙasa shanye tsuntsaye masu ruwan ganye ana tsuntsaye a wannan hoto gaskiya yana bayyana wannan yanayi nau'in noman nasu na mai kiwan nasumai ban sha'awa gayinan suma sun shigo suna nishaɗi tare da dabbobin su tare da kobe shima ɗayan yanata kallo dukansu mace da namijin suna sanye da hula macen tafi daban bayanta shi kuma yaron harda takalmi a ƙafan shi irin na gona yake sawa don gudun kada a taka wani abu ko kuma datti da dai imaka a bisa dukkan alama wa'innan manoman sun san me suke yi kuma gayinan suna noman su suna yin abinsu cikin nishaɗi da wal kajin su na yawo cikin nishaɗi kuma suna yawo suna harkokin su alaman ba yunwa a tare da su ga su kuma da tsabta a

wannan hoto yana nuna wani launin kamfanin da ake ledoji gayinan aka samu aka samu ledoji aka zuba ƙasa aka haɗa irin ƙasa me kyau da da da launin taki irin wanda ake samun su a kusa da bola haka taki da na gargajiya ba takin zama to aka samu leda aka saka ƙasan aka haɗa da abunda za'a haɗa akayi shuke shuke a toh gasunan da yawa ga bisa dukkan alama wa'innan siyar dasu za'a kuma wa'innan ta iya yiwuwa fure ne kawai na ado ta iya yiwuwa ganyayyaki ne kawai na ado ta iya yiwuwa ganyayyaki ne na amfani wani lokuta da dama akan shuka su haka kaga an jejjerasu a gidan gona domin mabuƙata idan suna so zasu zo ayi ciniki a siye wannan hanya ne mai sauƙi na saida kayayyakin itatuwa da kayan lambu da kuma maka mabanbantan tsairrai yafi amfani ko shuke shuke da mutum zai ƙayata gidan shi da shi to idan mutum ya ɗauka a haka ya siya koda tafiya zaiyi mai nisa wannan tsirran ba zai wahalaba kuma ba zai mutu ba saboda anyi sa dama dan a ɗauke shi bawai yana dake ban a cikin tsaka anyi shi don a ɗauke shi har a kai inda za'a kaishi cikin aminci sannan kuma aje a dasa shi ba tare da sai an an wahala ba ledan kawai za'a buɗe in aka haƙa guri sai a saka toh irin wannan yana cigaba da girma maikyau ya tashi da kyau saboda farko tun farko an inganta shi kamar yanda kuke gani daidai gunsu an inganta su sannan kuma shi kanshi tsire tsiren tsirrai ɗin sunyi kyau jikin su yayi kalan su yayi kyau da alaman sun sama kyakkyawan kula kuma wannan? shima yakan zama silan samun kuɗi da zaka iya siye da siyar mabuƙata suzo su siya sun samu biyan buƙata kaima da kayi shuke shuken anzo an siya an baka kuɗi kaima ka samu biyan buƙata toh w a'innan dai abunda yake nunawa tsire tsirai ne tsirrai ne aka shuka su a cikin ledoji da ƙasa a cikin ledojin ta yanda za'a iya ɗaukan shi ayi tafiya a kaishi wani gurin da ya dace ayi a

A cikin wannan hoto muna iya ganin manomi ne ya je kewaye kamar gona ya fahimci akawai matasala a gonar to wannan hoton yana ɗauke da ganye da hannunwan manomi tare da wani ɗan tsinken da ya dubo ya gano wani ƙwari kamar tsutsa ga ya nan da ya nannaɗe baƙi. a jikin ganyen wannan ƙwari suna ma ganyen lahani matuƙa kamar yadda muka gani ga yannan ya fara huhhuda shi ta wani guri ya cicci to idan ba a kula ba zai iya haifar da matsala wa gonar kuma zai iya hana amfanin gonan fitowa. to ta hanyar da ake iy kiyayewa a kan iya amfani da hanyoyin gargajiya ko kuma ayi amfani da magungunan ƙwari na feshi a gona saboda a samu kyakkyawan kula a kula da shi ida ba a samu an kula da shi ta yanda ya dace ba to zai ya jawo wa wannan manomi asara dan ba lallai ya girbe abinda yake tunani ba. sannan kuma hakan yana iya kawo karayan arziƙi da tattalin arziƙi. Su wa'inannan ƙwari ana iya kiyaye masu ne ta hanyar tsabtace muhallin gurin da kuma saka masu magani ko kuma ta hanya ta gargajiya da ake bi don a magance ƙwarin wa'innan ƙwarin suna cin ganye ga shi nan ganyen kamar ganyen masara a haka kamar ganyen masara ga ya nan kore amma duk da datti a jiki da kuma alamar lalura na wannan ƙwari ai alaman sun cicci sanna kuma ga tsutsar nan ƙwaro mai kamar tsutsa ga ya nan da yake kawo ma wannan ganye matsala tsutsa tana lalata ganyen tana haifar da halani lahani ga shukan hakan na iya nuna wata cuta ko kuma farmakin ƙwari kamar wanda sukan iya addaban masara a cikin aikin noma irin waɗannan ƙwari sukan zama babban barazana ga manoma saboda idan su kai yawa za a iya samun matsala. haka zalika idan sukai yawa to zai iya lalata ganyen kuma ya kasa fitar da amfanin yadda ake tunani, kuma idan ab ai maganinsu ba, har za su iya ko da a ce amfanin gonar ya fara fitowa to shi ma za su iya bi su lalata shi idan har suka lalata shi ka ga ba kuma za a sami abin da ake nema ba to wa'inanna alamomi ne da kuma ƙalubale ne sosai babba ga manoma da sai sun ɗauki mataki a kai, sun kiyaye sannan za su sami abin da suke so.

Wannan hoto an ɗauko shi daga ƙasa ne a ka haska abin ɗaukar hoton zuwa sama ta inda zai ɗauko hoton bishiyar kwakwa ne da sararin samaniya da ake hango shi daga can to wannan bishiyan kwakwa a bisa dukkan alama kwakwan bishiyan kwakwan yana da kyau yana da albarka saboda gaya nan ta gefe gefen ta gefen shi wannan gefen da ɗayan gefen duka ya fitar da kwakwan kuma mai yawa ga ya nan a dunƙule a guri ganyen shi ya yi kore shi ma kwakwan jikin shi kore da alama dai bai riga ya gama girma ba ya gama nuna ba. domin idan da ya nuna za ka ga kalan shi kwakwan ya canza launi. kalan ɓawon kwakwan ya canza launi sannan kuma za a ga za a gane wani lokacin idan ya nuna da kanshi za ya faɗo to a nan ne za a ɗauka a ɓare sannan a fasa a tsiyaye ruwan, ruwan sai a yi amfani da shi kwakwa yana da matuƙar muhimmanci kuma ana amfani da shi ta hanyoyi dan-daban ana yin wani abu da ake ce mashi kwakumeti da ake ci ana yin hanjin ligidi, ana tofi, da ruwan kwakwa da sauran abubuwa. Aka masana yi sun san yadda suke sarrafa su yi abuin da ya kamata. Ana yin tofi da shi ana kuma yin kwakumeti za a goge kwakwan a soya shi da siga har sai yayi ja, sai a sabke shi a a a a siya. sannakuma kwakwa akan ci ata haka nan kawai, ita ma tana da sinadari sosai a jikinta da yake ƙarawa ɗan'adam lafiya kuma sansan shiɗin kamar marmari ne yana da daɗi in kai sa'a za ka ji shi yana da daɗi har wani maiƙo-maiƙo ya ke yi yana da garɗi matuƙa yana da daɗi to sannan kuma ruwan kwakwan za a iya shan shi haka ma ba tare da sai an sarrafa ba amma kwakwan ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban shi kuma wannan ɗaya hoto yana nuna bishiya ne bishiya ta kuma kwakwa sannan akwai kwakwan a jiki ga su nan sannan ganyenta ita ma ɗin yai kore yai kyau, alamar wannan bishiyar kwakwa tana samun kuma ga ya nan Allah ya albarka ce shi da kwakwan masu kyau masu girma.

Wannan hoto yana nuna mana manomin ne da shebir a hannunsa yana tsaye yana aiki ta inda yake zaƙewa da shebir ɗin, a bisa dukkan alama ƙasar wurin tana da taushi yana kuma da laushi shi mutumin yana tsaye ya saka wando ƙafafuwanshi kaɗai nike gani da takalmi wandon shi mai launin ruwan toka sannan kuma shebur ɗin yana da launin ruwan ganye kamar yadda nike gani, a kwai ciyayi daga a gefe a bayan shi a kwai ciyayi a ƙasa wannan shi manomin ya sa ƙafanshi guda ɗaya ya taka shebir ɗin ta sama alaman ko ya tsaya yana hutawa ne ta yiwu kuma wani salo ne na aiki yake nunawa amma wannan shebur ne a hannunshi ko dai me yake dake ƙasa da alaman ƙasan ba busasshe ba ne, akwai danshi danshi a jikinshi. saboda yanda ya yi daga ganin hoton akwai ɗan danshi-danshi a wurin sannan kuma shi yana tsaye ba a ganin fuskan shi ƙafafuwanshi kawai ake gani sai shebur ɗin da ke hannu. A wannan hoto a wannan hoto yana nuna mana amfanin shebur ana iya ɗiban ƙasa daga nan a tara shi wani waje sannan kuma shi shebur ɗin ana iya amfani da shi wajen gyara muhalli kamar kwata da sauransu ko kuma gurin da ruwa yake taruwa baya wucewa to shi ma za a iya amfani da shebur ɗin wajen kwalfe ruwa a zubar kamar yadda muke gani ga ya nan shi wannan a ƙasa yake ya sa shebir ɗin kusan rabinshi ya ɗan shiga ƙasa. yana tsayae ya riƙe ya ɗaura ƙafarshi guda ɗaya a kan shebur ɗin. ta yiwu ƙasarce ta mishi ƙarfi ya sa ƙafa don ya taimaki kanshi yaƙara shiga sosai kuma yana dai da matuƙar amfani shebur sosai

wannan hoto yana nuna alaman ɗalibai ɗalibai ne gasu nan maza da yawa sun zo gona suna gyaran gonar ne ta iya yiwuwa kuma suna shuka wa'in nan ɗalibai suna sanye da fararen riguna ƙaramar wanduna tare da abin ɗaurewar wuya ta hannu daga chan bayan su akwai ɗaliban da suke tsaye akwai ɗaliban da suke tsaye suna kallon su suna ganin abinda suke yi sooo! wannan ho.. ton yana nuna wa su ɗalibai maza a cikin wata gona suna yin aikin noma suna sanye da kayan makaranta fararen riguna da koren ko baƙin da korayen wan do ko kuma baƙaƙen wanduna wasu kuma suna da igiyoyin wuyan hannu ana iya ganin cewa suna shuka ko gyara kayan lambu kamar kabewa ko shinkafa a cikin ƙasa mai kyau a bayan su akwai wa su ɗalibai akwai wasu ɗalibai masu tsaye su na kallon ai kin da suke yi kuma ana iya ganin wani gida ko gini da shinge a bayan gona a bayan gonan da suke yanayin yana da kyau tare da bi.. shiyoyi da ciyayi a wurin wanda ke nuna yana iya zama yan kin makaranta ko gurin koyon noma tana iya yiwuwa wani yan ki ne daga yan kin makarantan su suke koyan noma a ciki ko kuma wani yan ki ne na gona aka kai su domin a bayan su akwai shinge daga baya sannan a bayan su ta chan baya a kwai wa su shuke-shu ke wa su bishiyoyi masu kyau korayee ganyayyakin su masu kyau wa'in nan gona ki wannan ɗalib wa'in nan ɗalib bai da ake ke ganin su ga sunan fus.. kan su cike da walwala fuskansu cike da walwala da nishaɗi wasu sun duƙufa da gaske wasu daga ci kin su suna sanye da kayan wasu sun wasu sun sa rigan su sanyi a jikin su wasu kuma sunaa sanye da fararen riguna kawai ba rigan sanyi ga wani nan ya ɗago kai yana kallon mu shaɗi yana ta walwala yana walwala tohh! kamar dai yadda kuke gani ɗalibai ne su koyan noma wanda ake mu su bayanii domin su fahim ci abin yanda tsarin noman ya ke da yadda za suyi noman ko kuma yanda ake shukan da sauran su makamantan su su wa'in chan sun tsaya suna kallo su kuma wa'in nan ga sunan sun tsugunna suna yin aiki a cikin su ina ganin ga wani chan daga baya yana leƙen su ta iya yiyiwa shi ne malamin su ko kuma wanda aka wakilta domin ya zo ya duba yanayin ai kin da suke yi da kuma yanda zasu tafiyar da binciken da kuma gyara-gyaren gona.

Wannan ho too yana nuna mata ne a karkara gona wannan ta saka zani da rigar ta babu kallabi kan ta da aski wannan kumaa ta saka zanin ta da rigan ta da kallabi, mafi yawancin su da kallabi toh, na ƙarshen ne na ke ganin shi namiji ne amma matan su suka fi yawa suna riƙe da garma a hannun su suna gyara gona ta iya yiyiwa shuka suke yi ko kuma suna huɗaa suna gyara kunyaa kunya na gonaki gasu nan sunyi layi suna aikin su cikin walwala nishaɗi da farin ciki kamar yadda fuskokin su yake ɗauke da dariya a bisa duk kan alama suna aiki cikin jin daɗi kuma ai aiki ne na sa kai ba kuma wanda ya ma tsa mu su ba suyi mafi yawa a kar kara mata suna ƙo ƙari wurin yin noma ba kamar birni ba ko da mace za tai noma a birni zaka ga ta sa ne ana mata amma mafi yawa a kar karaa su sukan fita su je suyi aikinsu da ƙarfinsu da lafiyansu da jikinsu ƙasa ne gayi nan mai taushi mai laushi sannan kuma a kwai ganyayya ki ƴan tsirrai tsiraaru ba masu yawa ba daga chan baya kuma akwaii akwai ciyawa akwai ciyawowi a ta bayan su chan sannan muna ganin sararin samaniya ya nuna alamar hadari wannan yanayin ma iya cewa yanayin ma damina ne saboda yanayin launin ƙasan da kuma yanayin sararin samaniya launin da ya nuna gayi nan muna gani suna yin nomansu cikin nishaɗi da annashuwa ga su nan ba wanda ya tsaya yana kallon su dukansu wasu sun ɗaga abu sama suna son su gyara gonar wasu kuma sun ri ga sun sauke yana cikin ƙasa wannan yanayi ne mai kyau alaman suna cikin farin ciki da nishaɗi kuma sun haɗa gwiwa hannu domin aikinsu yayi kyau suna aikinsu gaba ɗaya.

kamar yadda muke gani a ho.. tan nan zamu iya ganin ho tuna ne hoto ne da mata da yawa da suka kayi layi a ka suwa suna sai da kayayya kin abinci wasu suna sai da kifi wasu kuma suna sai da kayayyaki kin abinci busassu gayi nan launi daban-daban wasu sun ɗaura zannuwa a kansu saboda kariya daga za.. fin rana wasu kuma suna zaune haka suna siye da siyarwa gasu nan sun baza kayan su a ƙasa wasu sun ɗaura a buhu wasu kuma sun ɗaura sun sa shi a cikin kwando kamar wannan da ta ke sai da kifi gayi nan ta saka shi a cikin kwando sun juya bayan wasu daga cikin su suna kallon abu a bayan su a bayan matan chan daga nesa akwai hoton mota ba mamaki motan da ya ke ɗauko musu kaya ne daga chan kuma gefe za kaga shuke-shuke ganyayyaki koraye daga ciki akwai ganyen ayaba ganyen gwanda da dai sauran su sannan kuma akwai wa su mutane ga sunan a tsaye suna yin hidindimun rayuwarsu wasu na kallon su wasu kuma suna tsaye kawai sun riƙe hannayensu wannan kuma macen ta farko gayi nan da alama tana bayani ne akan wani abu ta ɗaga hannunta guda ɗaya a sama hannunta guda ɗaya kuma na kan ƙafanta wa'in nan mata ga sunan dai sun buga layi suna da siyarwa daga bayan macen gayi nan a kwai wani dabba mai ƙafa huɗu jikinshi mai launin baƙi daga bayan ta macen farkon sannan gurin kuma ƙasa ne a ƙasa ba wai gurine wani mai kyau ko suka zo suka baza kayansu alama dai ta nuna kasuwa ne inda ake siye da siyarwa na kayan kin abinci da abubuwan da ya shafi abunda suke siyarwa toh duk wani mabuƙata da da sanni sun san inda za zasu sa me shi kuma daga gani wannan guri karkara ne ƙauye ne ba cikin birni ba don yayi kaman bayan gari inda suke siye da siyarwa

yana nuna mana alamar ƙasa ne da ya bushe ya tsatstsage ta ko wani ɓangare sannan a tsa kiyan ce tsakiyan hoton a kwai wani ƙaramin tsuro na wani ganye da ya tsiro daga cikin wannan ƙasa wannan zai iya faruwa ne wurin da alaman akwai ƙ.. akwai ruwa sai kuma yanzun yazo ya bushe babu yasa ya tsats tsage haka ya rarrabe shi kuma wannan shuka da ya fito yana iya nuna mana alaman ci rani juriya juriya irin na tsirai da ya kan fito ko da a ce bai samu kyak kyawan yanayi ba da abinda yake so yanada juriya da ƙoƙarin fitowa a yayin da Allah ya ƙaddara cewa zai fito ana iya ganin akwai wata ƙaramar shuka koran ganye ƙo ƙarin girma da yanayin bushewar ƙasa sa, wannan na iya nuna alamar rayuwa da fata da fata ko ƙar fin juriya hakan yana nuna rayuwa da fata ko ƙar fin juriya na wannan tsiro da yake ƙoƙarin fitowa wannan shi ne ake ce mawa zakaran da Allah ya nufa da caraa ko ana muzuru ana shaho sai yayi toh kamar wannan tsira kenan da komun bushewar ƙa.. san, tunda Allah ya nufa sai ya fito toh gayi nan ya kunno kan shi ya fito kuma ganyen shi kore ne shataf gayi nan ƙwara huɗu gunin ban sha'awa a haka idan ka kalla ba za ma ka gane cewan wai gurin da ya fito babu ruwa ba saboda jikin ganyen shi bai nuna wani alama ba amma ƙasan gayi nan alaman duk ta daddare alamun babu ruwa ya tsatstsage ya ya ya bushe kuma indai matsawar ana san shukan ta cigaba wannan tsiran ta cigaba indai mai amfani ne toh sai an.. bama gurin ruwa saboda ji jiyoyin ya samu ya shiga cikin ƙasa yadda ya kamata domin a samu abunda ake buƙata a jikin wannan tsiro idan har ana da buƙatan haka

wannan hoto yana bayyana mana alaman mata ne guda biyu ɗaya ta riƙe ma zubi a mazubin akwai takin zamani suna dai aiki acikin gona domin sakawa wa'in nan amfanin gona taki domin yayi kyau a samu kyak.. kyawan amfanin gona wanda zasu mora kuma ya fito da kyau wanda ko da za'a siyar dashi a kasuwa ne a ganshi da kyanshi yafi gasu nan dai aci.. kin gonan gonan kuma yanada kyau kamar shukan masara ne ta iya yiyiwa dawa ne ko ma dai menene gayi nan yanzun yake fitowa yana futowa gunin ban sha'awa kuma ya fito ye kyau a daga chan baya akwai shuke-shuke da tsaunika da bishiyoyi daga chan nesa daga bayansu ta gefan akwai bishiyoyi agurin koma gayi nan a wurin da alama yanada kyan noma da kuma ban sha'awa don gayi nan suma ganyayyakin sunyi kore sosai suma wa'in nan shukan da suke sa ma takin shima yayi kore sosai mata ne da fara acikin su ƙafanta ba takalmi ta ɗan ɗaura zaninta da riganta sannan a mayafi a kanta da ta sa ta lulluɓe gashinta tana tsugunne tana aiki haka itama na bayanta ta saka ri.. ganta da wani ɗan ɗan kwali ko ince lulluɓi da ta ɗaure kanta dashi domin ta rufe gashin kanta amma dai alamu ya nuna cewa mata ne na farkon ne kaɗai na iya ganin ɗayan ƙafanta ba takalmi toh wannan nau'in saka takin da su ke yi yana da kyau kuma gayi nan ƙasan gurin akwai danshi da alaman ƙasan gurin a kwai danshi sosai daga chan sama muna hango sararin samaniya gayi nan gurine kyau gashi gonan su ye kyau komai gunin ban sha'awa saboda suna kula da gonan yadda ya kamata, daga ganin alama wannan gona yana samun kula sosai saboda ga ƙasa sannan ba ƴan ciyayin nan ba komai an gyara shi tsaff gayi nan yanzu suna sa mishi taki saboda a samu abunda ake so da kyau.

Wannan hoto yana nuna mana wani mutumi ɗauke da gora na ruwa na maganin feshi ana iya kiran abun injin feshi toh shi wannan feshii nau'i ne na fashe duk wani ƙananun ƙwarii da zai iya kawo tsaiko a girman girman shuwa shukan ko kuma amfanin gonan akan yi wannan feshi ne kamar misali aahh idan aka fahimci akwai ƙwarii ko kuma don kiyaye ma zuwan ƙwarin za'a iya yin feshin domin kada wa'in nan abubuwan su zo su su ƙwari su zo su la'anta wannan amfani na gona sannan kuma ko kafin amfanin gona yazo kafin ayi shuka ana iya yin feshi saboda akashe ciyawaa wa'in da ba'a buƙata ciyayin da duk aka san ba'a buƙata a in da suke da ƙwarin za'a iya yin feshewa kai feshi toh zaka ga kashe ƙwarin ba zasu ya kashe ciyayin zaka ga ya ƙone toh shi wannan gora yana da sauƙin in aka rataya shi aka zuba za'a dunga yawo dashi hannu haka hannu ɗaya hannun dama ana ana ɗagawa ana saukewa saboda ya dunga zuƙo ruwan da aka haɗa da maganin yana fesawa ta ɗayan hannun hagu shi kuma da aka riƙe za'a dunga yawo da hannun hagun saboda maganin ana so yaje duk inda ake buƙata haka akeyin feshi tohh wannan gurin ga bisa dukkan alama gona ce ba wanda ake so a kashe ciyayin bane ana so ne akashe ƙwarin sannan a kewaye da wurin akwai bi shiyoyi daga chan gefe kuma akwai ciyayi shi kuma mutumin yana rataye da goran kanshi akwai hula sannan kuma ya saka riga fari da wando wandon shi kamar jaa kamar ruwa mai ruwan hoda gayi nan yana tafe ya juyar da kan shi yana ta aikin feshe shi

Wannan hoto yana ɗauke da aladu akwai wasu kaman suna cikin keji ne da wasu ƙarafuna da suka musu togaciya daga fitowa daga gurin da suke zuwa fili toh wurin da aka killace su an killace su ne domin a basu kulawa yadda ya kamata sannan kuma kamar yadda nayi bayani baya aladu mu ga musulmi haramtaccen nama ne agare mu amma su wa'in da ba musulmi ba zasu iya yin cin naman alade koda yaushe sannan kuma zasu iya yin amfani dashi lokacin bikin kirismeti da suke yi kamar yadda muke gani gayi nan ɗaya daga cikinsu ya ɗago kai ya huro hanci ya ya yana kallo da idonshi da kunnuwan shi sauran kuma sun duƙar da kawunansu ƙasa wasu kuma gasu chan daga gefe aladun ba ɗaya bane ba biyu bane shiyasa nace aladu sun fi ɗaya sun fi biyu dole in musu jam'i kuma a haka sun nuna suna cikin kyakkyawan kama jikinsu yana da tsafta gurin da aka ije su muhallin yanada tsafta kuma alama suna samun kula yadda ya kamata basu da alaman yunwa ko kuma alaman da zai nuna maka cewa suna cikin wani yanayi suna cikin walwala nishaɗi da annashuwa kuma da alama suna cikin ƙoshi suna a ƙoshe a kanyi amfani da fatun alade da kuma manshi su kanyi amfani dashi ta hanyoyi daban-daban amma mu addinin mu ya haramta mana shi amma su kuma agaresu suna iya amfani dashi su sarrafa su ci su sarrafa fatun ko kuma su sarrafa man suyi girki dashi da dai sauran abunda ba'a rasa ba

Wannan hoto da muke gani awakai ne ga su nan guda uku a keɓaɓɓan guri da a ka musu domin kiwo ko ƙasan gurin in ka kalla zaka fahimci eh lallai wannan gurin don kiwo akayi shi saboda gayi nan da ɗan karare agurin da kuma wasu ƴan abubuwan da ba za'a rasa ba gayi nan wannan alaman yaci ya ƙoshi yaje ne yana hutawa gayi chan daga kwance yanada ƙaho ƙarami ne shi kuma wannan da yake tsaye jar akuya ne kamar yadda muka muka sanni suna da ƙahonhuna shi kuma ɗayan dai chan iya jikin shi fari ne amma kuma bana iya ganin kanshi ban san yaya yake ba koda ƙaho ko babu daga gefe chan kamar gida ne ko kuma muhallin wa'inda suke kiwon su ne toh shi ne ban tabbatar ba toh amma dai gayi chan daga gefe akwai koran ganyeyyaki da bishiyoyi da suka lulluɓe wannan gurin da gidan da kuma wannan abun akuya ta ɗago kai tana kalla-kalle ne kamar yadda wancan ma dake kwan kamar yadda wancan ma dake kwance tana hutawa tana kallon wani guri itama daban amma ita wannan da ta sunkuyar da kanta alaman tana cin abinci ne a ƙasa sannan kuma wa'innan dai awakai alaman awakai ne na gida zasu iya fita suyi kiwonsu a waje su je su dawo a alama yanda naga gurin ba wai killataccen guri bane da za'a ce zasu iya fita gurine da zasu iya kaiwa da komowa ko suyi walwalansu kamar yadda suke so toh awaki dai naman su yana da ɗadi kuma ana iya amfani dasu lokacin sallah ko kuma in akayi haihuwa domin a yanka ai hakika da akeyi ma yaro in an haife shi andai fi son rago amma kuma idan bai samu ba suma sun halasta ayi kuma nama ne mai kyau da ko manya zaka ji ance su daina cin jan nama toh zasu iya cin naman akuya saboda shi baida wani illa sosai a jiki yana ƙara lafiya yana kuma da matuƙar amfani sosai naman shi yanada daɗi ana sarrafa kai da ƙafan shi daban ana sarrafa kayan cikin shi gaɓaɓɓun jikinsu duka ana iya amfani dasu

Wannan hoto yana nuna min alaman wata mace ce da namiji a gona a bisa dukkan alamu wannan shukan wake ne gayi nan anyi shi, anyi mishi huɗa mai kyau anyi mishi shuka mai kyau tsirran gayi nan ya fito ye kyau alamar koraye yayi kyau ya samu ruwa ga sararin samaniya yai haske gurin dai alaman yana cikin yanayi mai kyau a bisa dukkan alama yanayin gurin yana da kyan shuka kuma ga namiji yana tsaye yana ma macen wani bayani akan kaman iri ne a hannun shi yana mata bayani akanshi macen fuskanta na ɗauke da murmushi tana kallan abunda yake nuna mata tana dariya shi kuma namijin yana sanye da riga mai ruwan goro hannunsa na riƙe da sanda yana tsaye yana mata bayani tana jin daɗin da yake mata abinda ya riƙe a hannunsa yana mata bayani a gefen gonakin akwai manya-manyan bishiyoyi daga chan gefe ta bayan su ganyeyyakin bishiyoyin kyau yayi kore gaba ɗaya jikin ganyeyyakin suna da alaman kyan yanayi sannan kuma kanshi noman da ta yi cikin gonan da suke ciki yayi kyau gaskiya noman wake ne gayi nan ya fito yai kyau, an mishi huɗa mai kyau an yi mishi kunyayyakin shi masu kyau gwanin ban sha'awa sannan tana sanye da riga mai mai abun wuya hannun riganta akwai roba ya ɗan riƙe mata haɓan sannan zaninta [uhhm] zaninta yana ɗauke da ruwan goro ne sannan yana ɗauke da zane mabanbanta shi dai wannan abunda na fahimta shukar wake ne sannan kuma gayi nan yayi kyau yana gab da fitar da furanni, daga furannin kuma zai iya fitar da da waken ya fitar da tsaba a yanda ya yi kyau ya samu kyakkyawan kulawa daga manoma sannan kuma a bisa dukkan alamu babban gona ne

Wannan hoto yana ɗauke da cebur abubuwan amfanin gona wa'inda ake sharan gona dashi ke amfanin gona dashi a ƙasan akwai ciyayi koraye gayi nan yayi shar-shar koraye ne amma ciyayi ne wa'in nan abubuwan suna nuna alamomun anzo ne za'a yi gyaran gona ga shebur gaaa shi bakinshi anyi ya feƙu yanada kyan gani kuma a bisa dukkan alama suna da ƙwari hannayen gurin riƙewa sandunan su an samesu ne daga itatuwa masu kyau gayi nan shi kuma shebur ɗin jikinshi na ƙarfe toh wa'innan Amm! abubuwa ne masu matuƙar mahimmanci a noma duk wani manomi zai buƙace su ko dan sharan gona da yaye yaayi abubuwan da duk ba'a buƙata za'a yayyaye da wannan yayi, shi kuma shebur ɗin za'a iya amfani dashi wurin kwashe dattin da aka tara domin a ƙona ko kuma a zubar dashi a wani guri da ba'a buƙata tohh shi kuma wannan abun uhmm wa'innan wannan abun ni dai a iya sanni na shi ne ake amfani dashi a jaawo dattin a tara su kaman karare haka ko kuma yaye yayi shukokin da akayi cire su aka fitar da amfanin gonan za'a iya amfani dashi kana daga tsaye saboda sandunan su akwai tsayi zaka iya amfani dashi kana tsaye ka yayo dattin ka tara shi guri ɗaya zai iya zama ko za ka ƙona ko kuma wani abu amma wannan gurin yana nuna cewa ciyayi ne gasu nan ba wai shuka ne da akayi shi musamman ba domin gayi nan ya fito ne ko ina da ko ina bawai keɓaɓɓan guri bane ko kuma wa'innan kayan aiki ne na noma da akeyi kuma ana iya amfani dasu a gida a gurin tsaftace muhalli uh uhmm da da kwashe datti gyara kwata da dai sauran duk abubuwan da ba'a rasa ba wa'innan kayan amfani ne masu matuƙar mahimmanci da ake ƙerasu a maƙera bakin gurin gaba ɗaya akan ƙerasu ne a maƙera wancan kuma wannan kuma ana ana iya amfani dashi ana iya ƙera shi uh uhmm su dai masana wa'inda suke haɗa su suna haɗa shi ne musamman su siyar dasu a kasuwa zaka je ka same shi ka siyo irin abinda kake so ka zo domin amfaninka na yau da kullum a gona zaka iya amfani dasu kuma sannan zaka iya amfani dasu a gida

Wannan hoto yana ɗauke da mutane guri ne da aka tsara shi kaman na al'ada wani mutumi ne yana tsugunne ya dafa gwiwansa da hannun sa guda ɗaya hannunsa ɗaya kuma ya riƙe ruwa a cikin wani ƙwarya yana tsiyayar da ruwa zuwa ƙasa a gefensu akwai wani abu da a ke riƙe shi kamar na al'adan al'adan yare ko kuma na saurata ko kuma a girgiza shi don ye ƙara toh na gefen shi kuma yana riƙe da makirofoni abunda akeyi sawa saboda magana ye ƙara wa'in suka ji daga nesa yana sanye da riga mai zane-zane da wasu abun wuya da ya sakaya a wuyanshi kanshi akwai gashi shi kuma wanda ya riƙe kwanon ya tsugunna ya dafa gwiwa ya riƙe ƙwarya yana sanye da riga mai ado a jiki alaman gargajiya dukansu kayan da suka sa na alaman gargajiya ne a ƙasan gurin akwai korayen ganyaye sannan kuma a akwai wasu furanni jajaye masu launin ja a bayansu akwai mutane sannan kuma akwai wani ƙyalle kaman jaa wannan ta iya yiyiwa wani taro ne na al'ada ake ke yinshi yake bayani abunda yake yi kan mutumin akwai sanƙo sannan kuma gashin shi taƙaitacce ne ba kamar wanda ya riƙe mishi makirofonin ba ta bayansu akwai itace da kwai ganyeyyakin su koraye a shi kuma yana sanye da riga shuɗi zane-zane da ado na fari a jiki sannan a bisa dukkan alamu yana bayani ne kaman suna yin wani abune na al'ada ko kuma zai iya yiwuwa wani abune na tsubbace-tsubbace da da sauransu toh amma ni abunda na fahimta a wannan hoto shi ne wannan mutumi shi ne yake bayani ɗayan kuma da ya riƙe shi kuma makirofonin ya riƙe ne yasa mishi a kusa da bakin shi inda zaiyi magana yadda wa'inda suke nesa ma zasu iya ji a ƙafan mutumin babu takalmi haka ya taka ƙafanshi a ƙasa haka shima wanda ya riƙe mishi makirofonin ƙafanshi babu takalmi gayi nan ana zubda ruwan ta tsaƙiyan ƙwaryan ne a ta ta ƙasa akayi huji ƙwaryan sai ruwan yana zuba a ƙasa ko yana zuba a ƙasa

Wannan hoto da muke gani alamar zaizayan ƙasa zaiyi alamar ruwa hanyan ruwa na bi ruwa mai ƙarfi ta iya yiyiwa ruwan sama ne mai ƙarfi ko kuma ambaliyan ruwa amma dai wannan alamar zaizayan ƙasa ne ta inda ruwa yake bi shi ne ya zaizaye ƙasa hakan yana iya faruwa ne hakan yana iya faruwa ne sanadin uhm rashin shuke-shuke manya da zasu iya riƙe ƙasan su hana ruwa ye zaizaye shi daga gefen dama muna hango wasu shuke-shuke ganyeyyaki wasu koraye wasu kuma sun bushe alaman wasu sun karkarye sun fita daga ƙasa sun bushe wasu kuma suna ƙasan har yanzu suna ɗan samun danshin ƙasan shi ne suka zama koraye toh shi kuma ta ɗan gefen nan ta gefan hagu yanda muke gani alaman yashi ne babu wani shuke-shu ke agurin saboda ruwa duk ya zaizaye shi ya wanke shi ga wasu nan wani ɗan ƙarami nan agurin shi kuma alaman ya mutu toh abubuwan dake haifar da zaizayan ƙasa rashin magudanar ruwa masu kyau ko kuma ruwane, ruwan sama mai ƙarfi ko kuma rashin shuke-shuke manya da zasu iya riƙe ƙasan ya hana ruwa ya zaizaye ƙasan ya tafi dashi wannan zaizayar ƙasa ba'a cika son shi ba saboda wani lokacin idan ya zaizaye haka yakan ci ƙasa har yazo ya kaima ya kai ga ma cimma gidaje dake kusa da gurin zai iya yin musu ɓarna ya kawo zubewar ginin ko kuma ya kawo wanke wan amfanin gona idan a kwai amfanin gona agurin da akayi toh zai iya haifar da matsala zai iya wanke amfanin gonan ya tafi dashi kuma za'a iya jawo zai iya jawo asara zai iya zubar da ginin zai iya zubar da da da amfanin gonan su karkarye su faɗi kamar yadda wa'innan ciyayi suma suka zuzzube wasu suka karye suka bushe wasu kuma gasu nan da ɗan sauransu sunyi kore toh zaizayan ƙasa shi dai gaba ɗaya bayi da daɗi kuma ba abune wanda ake marhaban dashi ba a ƙasa ko wani irin gurine a kan so a samu inda magudanar ruwa zai dunga wucewa da kuma itatuwa wa'inda zasu riƙe gurin ya hana gurin zaizayewa

Kamar yadda muke gani wannan kasuwane a jikin hoto kasuwane na tumatir kasuwane gayi nan babba kasuwane ta haɗa mata da maza da ake ke ta cinikayya aciki gayi nan tumature masu kyau gunun ban sha'awa da suka samu kyakkyawan kulawa kuma masu ƙwari wa'innan tumaturen suna da matuƙar kyau sosai sannan guri ne ga sunan an samu an zuzzuba su a cikin kwando ana cin kasuwan su daga chan baya daga chan bayan kasuwan a kwai ƴan shuke-shuke bishiyoyi amma a inda aka zuzzuba tumaturen dake cikin kwandon fili ne sosai tohh abinda na fahimta anan shi ne manoman tumatir sunyi tumatir sunyi shukan tumatir a lambun su kuma yayi kyau an samu abunda ake so gashi nan sun kawo kasuwa domin su saida shi kamar yadda muke gani ga wani mutumi ya juya baya da hula wasu kuma sun saka sun wani wani ya saka hula ga wani ya zauna a guri ya juya da farin riga yana kalle-kalle haka daga chan gefe kuma ga babban mota alaman wanda aka zu bo aka kawo tumatirin kasuwa toh wannan dai a abinda na fahimta shi kasuwan tumatir ne saboda in banda tumatir ban ga wani launin kayan lambu ba da aka kawo shi gurin kasuwa ne sosai ga mata wata mace ta sanya zani da ɗan kwalin ta da riga ta juya baya ga kuma wani yana nuna tumatirin amman yana nuna alaman yana so ne ko kuma yana nuna wata alama da ya anshi manuniya alaman yana so ko kuma zai siya koh yaga abin gyara yana so ya gyara amma wannan tumatirin gaskiya sunyi kyau kuma alaman masu ƙarfi ne masu ƙwari sunyi kyau matuƙa gayi nan ana ana tsatstsaye wasu suna hada-hadan siye da siyarwan su wasu kuma suna amfani dashi suna suna zaune toh shi tumatir ana amfani dashi tata hanyoyi daban-daban kuma yanada matuƙar amfani ga lafi yan ɗan adam ana iya yin miya ma banbanta ana iya sa shi acikin abu abinci ana kuma dafa abinci dashi sannan ana kuma iya wanke shi a tabbatar da tsaftan shi a ci shi haka akwai masu cin shi haka sannan akanyi amfani dashi ko yara ko manya wa'inda suka samu ƙuraje a bakinsu za'a wanke tumatirin a goge musu baki dashi yana maganin wannan faffashewan bakin da kuma ƙurajen da kan fito ma yara ko wasu lokacin ma harda manya a baki tumatir abune mai matuƙar mahimmanci kuma za'a iya ɗaukan shi daga nan a kaishi kudu domin a samu daman samun kuɗi domin in an kaishi kudu yafi daraja fiye da inda ake noma shi toh a chan kudu basu cika yin noman tumatir ba anfi ɗaukanshi daga nan arewacin najeriya akai shi kudu domin a samu riba sosai game da noman tumatir

Wannan hoton da nake gani yana nuna mun alaman wani akuya ne gayi nan wanda yake da gashi sosai a jikinshi yanada manyan kunnuwa da kuma ƙaho shi gayi nan kaman bunsuru sabadda akwai ga.. gemu a a a wuyanshi kuma yanada gashi sosai gayi nan shi kaɗai ne yana kwance a keɓaɓɓan guri a gurin da yake a akwai harawa da kuma da kuma abubuwan da aka ijiye mishi a matsayin abinci gayi nan gurin yana cike da ganyeyyaki ne da yaayi-yaayi da akan yaayo ciyayi ake kawo ma dabbobi domin su amfana toh shi dai gayi nan jikinshi akwai gashi sosai akwai gashi sosai irin wa'innan sune ake so ayi layya dasu da sallah, babban sallah sabadda daman akan so dabban da yake mai girma ƙosasshe kuma sannan yanada gashi sosai a jikinshi, ana son dabba mai gashi wurin yin layya toh a bisa dukkan alama gayi nan ya ci abincin ya ƙoshi yana kwance yana kwance yana hutawa toh! shi wannan dabbaa shi kaɗai ne dai a gurin sannan kuma keɓaɓɓun gurine ba wani buɗaɗɗan guri bane inda zai kai ya komo da sauransu idonshi biyu yana kallon muta.. yana kallo aka ɗauki hoton bawai bacci yake ba kawai ya kwanta ne irin kwanciya na ƙasaita, ya ƙoshi ya kwanta yana hutawa kuma a tare da shi akwai alaman lafiya lafiyayyen dabba ne kuma su sunada matuƙar amfani sabadda suna da nama mai yawa a jikinsu irinsu in suka sami kyakkyawan kiwo zaka samu kitse sosai a jikinsu ana amfani dasu su gaba ɗaya su abun amfani ne fatan su ana iya amfani da shi gurin yin buzu da sauransu shi kuma kai da ƙafan akan gyara shi a babbake shi saboda ayi amfani dashi shima aci a matsayin nama sannan kuma a yan ko naman dake cikin jikinsu in bayan an feɗe fatan za'a daddatsa yanada yawa naman za'a yayyanka a faffasa ƙashin za'a iya yin amfani dashi gurin raɗa ma yaro suna ko kuma ai amfani dashi gurin layya ko kuma ai amafani dashi a siya a siyar a yayyankan naman a saida shi a ɗanye haka za kuma a iya amfani dashi a gidajen abinci da ake saida wa amma naman yanada matuƙar kyau yana kuma da amfani ga lafiyan ɗan adam ba kamar jan nama ba ko naman Sa yanada banbanci gaskiya saboda, shi wannan yanada matuƙar amfani a jiki.

Wannan hoton yana nuna mana wani babban mota ne da ake iya amfani dashi wurin girbin alkama yanada matukar mahimmanci da sauri kuma yana saukake ma manoma Yanda zasu girbe alkamansu cikin sauƙi ba tareda asara koh kuma wahalarwa ba Wannan mota ana amfani da shi ne Za'a yi in ya na tafiya???? ana sarrafa shi ya an tafe yana girbe alkama sannan yana tara hatsin a wani guri daban to shi yana da sauƙin amfani sannan kuma ya na sauƙaƙa ma manoman yanda zasu girbe alkamansu wannan motan an same shi ne saboda ci gaba da aka samu na noma na zamani sannan kuma ya na taimakawa wurin sauƙaƙa ayyuka daga can baya zamu iya hangowa wasu motocin ne suma na aiki da suke aiki a gonan to a bisa dukkan alama wannan ba ƙaramin gona bane babban gona ne sosai kuma a yanda na gani iya hange na abu ɗaya ne aka shuka shi alkama ne kuma alkaman nan yayi ya isa girbi ga yi nan yayi ya bushe shi ne aka zo ana girbe shi da wannan mota domin samun sauƙi kuma a samu ayi da sauri yana da matuƙar sauri wurin girbin alkama sannan kuma yana da kyau ya na girbe amfanin gona da kyau yanda ake buƙata yana tattara hatsi sannan akwai wasu injinan noma suna aiki a can gefe a ƙasan dama an rubuta sunan wurin da suka ɗauko rahotannin sannan kuma wannan hoton yana wakiltar girbin alkamam???? wanda yake da matuƙar muhimmanci ga abinco da tattlin arziƙi gaba ɗaya na noma wannan ya na da kyau sannan kuma yana sauƙaƙa aiki sannan a kamar yadda muke gani ba ƙaramin inji bane babban mota ne ya na taimakawa sosai a yanda aka samu kai alkama ya na da matuƙar muhimmanci a ƙasar muuu alkama ana amfani da shi ta hanyoyi mabanbanta akan yi amfani da shi wurin samin fulawa da ake iya????? a sarrafa ayi biredi a yi su kayan ciye-ciye na ƙwalam da maƙulashe sannan kuma alkama yana gyara jiki ya na da amfani ga lafiyar ɗan adam sannan har ana iya amfani da shi wurin sarrafa abinci na yara jarirai ƙanana da suka kai wata shida suka kai cin abinci to ana amfani da alkama matuƙa wurin i musu abinci da su ana samun shi a sarrafa shi a maida shi mai laushi a haɗa shi da wasu sinadarai da suke gina jiki saboda shi kanshi alkama ya na gyara jiki ya na kuma ƙara lafiya snnan kuma yana da matuƙar kyau a jikin ɗan adam

wannan dai hoto yana nuna mana wata babbar mota ce da aka tattara ciyawa aka daddauresu aka shiryashi cikin tsari alaman zaai masarufi zaai safarinshi daga nan koh kuma domin aje a kai shi wani wuri dan adanawa wannan mota babba tana aiki ne a gona ana amfani da ita a aikin gona a zamanan ce sannan kuma a ta can baya ga alaman inda baa girbe ba wasu korayen shuke shuke ne tsirrai masu kyau alaman gona ne yanayin gona ne daga can bayan gonan akwai wasu bishiyoyi kuma da suke nuna alaman suma suna cikin yanayi mai kyau ga sararin samaniya yayi kyau shi kuma a gaban motan akwai wani abu da yakeda alaman ɗagawa toh shima ɗin ana iya amfani dashi wurin ƙwasan kaya koh kuma a ɗaga wani abu domin a ɗaura shi abu mai nauyi da zaa iya ɗaura shi akan mota koh ma a daurashi akan abun tafiya toh wannan dai gona motan dai inda take alaman an girɓe an cire ciyayi an cire an cire duk kararen da wasu da wasu abu da aka san zaayi amfani dashi an tattara an haɗashi an daure wuri daya tulin ciyawa ne gayinan an ɗaure shi da igiya an tsara shi domin safari wannan mota tanada wata na`uran ɗagawa a gaba wanda ake amfani da ita wajen ɗaukan kaya kamar ciyawa hoto ne dake nuna aiki a gonan noma inda ake tattare ciyawa domin sufuri koh adanawa a baya ana iya ganin filin noma da bishiyoyi masu kyau wanda keh nuna yanayin gona a wani yanki mai kyau toh daga gani wannan yankin noma yana wuri yanada kyau yanada kyan noma sannan kuma wannan ciyawan yanda aka tattarashi da kyau aka tsarashi aka ɗaurasu aka ɗaɗɗaureshi zaa`i sufuri ne koh kuma za`aje a a adanasu kuma za`a iya zuwa a saida domin shi yanzu babu wani abu da ake zubarwa mafi yawan abubuwan da muke cirewa da a gonan a zubar toh yanzu dabbobi suna amfana dashi suna amfani dashi sannan kuma idan ka siyar kai manomin zaka iya samun kudi da zaka rage wani hidiman abinda ka kashe a wannan gona naka ana samun riba sosai da noma kuma noma abu ne mai kyau kuma sannan yana sa sa ana samun abinci wadatacce a yankin da ake wannan noma har ma yankin da ba`a noma in an kai musu abinci yakan wadata lokacin da ake girɓi

kamar dai yadda muke gani a jikin hoton nan wasu tsirrai ne wasu sanduna ne daga jikin itatuwa da aka samo aka ɗaɗɗaure su da jajayen ƙyalle to shi kuma waɗannan tsirran akwai ƙayoyi - ƙayoyi a jikin su koraye ne amma jikin su alaman ƙaya-ƙaya a jiki a na iya ijiye shi domin amfanin gona ko kuma ayi amfani da su a guraren da ake amfani da maganin gargajiya domin amfani da shi ana amfani da shi ta hanya mabanbanta ya na iya warkar da ciwon suga yana iya warkar da zazzaɓi da wani lalura da ya shafi mura da sauransu sannan kuma ana iya amfani da shi ana kiran sunan itacen sunan shi hana-hana ana kiran shi da hana-hana sannan kuma ya na da sunaye daban-daban ana kiran shi doron dutse ko kuma maganin ƙafa ya na ƙarfafa garkuwan jiki ya na magance ciwon dayabitis sannan ya na taimakawa ya na taimakawa wurin narkewan abinci ana iya amfani da shi ana ce mishi hana-hana ana ce mai doron dutse ana kuma ce mishi maganin ƙafa ya na taimakawa wurin narkewan abinci a jikin mutum idan anyi amfani da shi sannan kuma ya iya magance ciwon zazzaɓi mura da kuma sauran su wasu alamomi na mura da sauran su ana amfani da shi a gargajiyance ana kuma iya ajiye shi domin ayi amfanin gona da shi shi wannan itace haka jikin shi yake mai launin ƙaya-ƙaya haka ya ke to ga yi nan an ɗaure shi da igiyoyi masu alaman launin ja kuma ga su nan a bisa dukkan alama suna da yawa a inda aka tara su domin amfanin yau da kullum ana dafa ganyen sa ko reshen sa a cikin ruwa don shan ruwan sa a matsayin magani a wasu wuraren kuma ana amfani da garin sa idan kana son??? ana amfani da garin sa a wani guraren ana ijiye shi a daka shi ana iya dafa ganyen shi a sha a matsayin magani sannan kuma ana iya garin sa ayi amfani da shi domin magance wasu larurori kamar yanda na faɗa a baya ana iya maganin ciwon suga sannan ana iya maganin ciwon zazzaɓi sannan kuma ana iya maganin mura da kuma wasu alamomi na sanyi da ya ke damun mutane da shi kamar wannan yanda kuka gani gaskiya wannan tsiro shi hana-hanan yana da matuƙar muhimmanci a lafiyan ɗan adam kuma ya na da matuƙar muhimmanci sosai daga shi har ganyen shi duka ana iya sarrafa su ta hanya mabanbanta

wannan motan wannan hoto ya na ɗauke da wani abban mota ne wanda take ɗauke cike take sosai da kayan marmari musamman yana ɗauke da aful da sauran kayyakin marmari ya na tafiya a wani yanayi akan titi a gefe da gefe kuma akwai gonaki da lambuna masu ban sha'awa koraye da launin ruwan ɗorawa ita wannan mota a bisa dukkan alama ta shigo ne domin ta ɗauki kayayyakin masarufi kayayyakin amfani kamar yadda muka san aful da sauran kayan itatuwa yana da matuƙuwar mahimmanci a jikin ɗan adam idan mutum zai lazimci cin shi ya ci kullum ya ci guda ɗaya to cikin yardan Allah zaka yana ciwo yana wahalan ya same shi saboda ya na da matuƙar amfani ya na da sinadarai masu kyau sannan a na cin shi a haka shi wannan aful ɗin ana cin shi a haka saboda kayan itatuwa ne, in aka wanke za'a iya cin shi haka, sannan kuma za'a iya markaɗa shi, za'a iya markaɗa shi domin a samu ruwan shi a sha ana ci da abinci yana da kyau yana da matuƙar kyau sannan akwai fili masu yalwa ɓangarorin hanya da kuma duwatsu a nesa sararin samaniya yana da girgije amma yana da haske yana nuna cewa rana tana hasakawa, wannan hoto yana nuna noman zamani da safarar kayan gona, yana nuna kayan zamani da safarar kayan gona wannan kayan gonan ta iya yiwuwa kasuwa za'a kai shi a je a gyara shi a shigar da shi kasuwa domin mutane da suke buƙata su shigo su siya da ma amfanin su na yau da kullum kayan marmari kamar yanda muka sani yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam ya na a kyau yana taimakawa wurin gyyara fata ya na taimakawa wurin ƙara lafiya sannan kuma yana taimakawa wurin rage hauhawan jini da kuma samun larurori ga gajiyayyu tsofaffi da kuma taimakawa wurin girman yara da kuma ma manyan da suka girma ya na taimakawa matuƙa wurin lafiyarsu kamar yadda muke gani a hoton sama ya yi girgije sannan kuma ƙasan hasken rana ta fito ta na haskawa ta haska kamar yadda muka gai ta haska ga alaman hoton motan nan a ƙasa kuma motan ta na da girma sosai ga alama an yi ana amfani da ita sosai wurin shige fice na kayayyakin lambu da kuma kayayyakin masarufi ga itatuwa nan da kuma ƴan ganyanyaki ƴan shuke-shuke masu ban sha'awa a wurin

kamar yadda muka gani a wannan hoto ga yi nan wa ni babban buta ne ko in ce mazubi ne na ruwa da ae ban ruwa da shi ya na da sauƙin sarrafawa saboda zaka ɗauko shi bakin shi akwai huji-huji in da zai ba da ruwan yanda ake so ba tare da an tsiyaya shi a guri ɗaya ya dinga in ruwan na zuwa da ƙarfi zai iya lahani ga shuke-shuken d ake ba ma ruwan wannan a bisa dukkan alama mace ce take riƙe da shi ta na zuba macen fara ce ta na shi kuma abun ban ruwan ya na da launin ruwan ganye ga yi nan kore ne shataf to ta riƙo shi ta zuba ruwa a ciki ta zo tana ban ruwa da shuke-shuken da ke wurin da furanni to a yanda na fahimta idan aka ce za'a zuba ruwan gaba ɗaya a lokaci ɗaya zai iya kawo naƙasu ga girman ko kuma jijjige jijiyan shi wanna furanni da ake neman ya tashi zai iya samun matsala amma ta hanayar ba da ruwa da wannan abun abn ruwan ynda aka yi bakin shi aka ƙara shi zai dinga zuba ruwan tamkar ruwan sama ne zai dinga zuba a hankali ba tare da ya ma shukokin lahani ba amma lambun ga yi nan ya na da kyau gwanin ban sha'awa da wasu furanni masu kyau kamar yadda muke gani daga bayanta daga bayanta akwai wasu bishiyoyi koraye dogaye da kuma wasu dogayen sanduna ga su can daga nesa dai kamar yadda muke hangowa amma wannan alamu yana nuna cewa tana ban ruwa ne ta na ba ma fulawawowin ta ruwa ai shuke-shuken ta ruwa da tsirren tsirrn da ke wurin ta na basu ruwa ta na kula da shi yanda ya kamata a yanayin ruwa duk abinda in ka sa a gabanka ka kula da shi yanda ya kamata to zaka sami abinda kake so idan har gona ne ko kuma wani wuri ne da ake sha'awan a fitar da tsirrai ko kuma shuke-shuke masu ma'ana wanda ake buƙatan su da waɗanda ba'a buƙuta ba to shi ne za'a iya bashi ruwa ko da a ce ba lokacin ruwa bane lokacin da aka ga ruwa ya ɗauke kamar lokacin rani haka shi ne ake ban ruwa wannan ban ruwa ya na taimakawa ya jiƙa ƙasa shi kuma itatuwan kokuma tsirran ta samu danshin ƙasan ta samu domin ta samu ingataccen girma da ganyanyaki masu ban sha'awa kamar yanda ake so kuma a kula da su a gyara su yanda ya kamata to ita dai wannan ban ruwa take yi ta hanyar da ya dace kuma a sauƙaƙe ba tare tana ba kan ta wahala ba

????? kamar yanda muke gani a jikiin hoton nan alamar gonan kankana ne ga kankana guda biyu sun yi girma suna da alaman kore da alaman baƙi-baƙi a jiki to shi kuma ganyanyakin shi da alaman ya fara bushewa ko kuma an samu matsala wurin kula da shi a bisa dukkan alama shi dai wannan kankanan ga shi yayi girma yayi kyau amma kuma ganyanyakin shi wasu suna kore wasu ga yi nan duk sunyi ja alaman sun fara mutuwa to a bisa dukkan alama dai wurin kula shi an ɗan samu matsala amma duk da haka bai hana haka nan bai hana bai hana kankanan girma ba sannan kuma ya na buƙatar kula matuƙa gaya in son ya ci gaba da yalwa ya ci gaba da fito da ƴaƴan kankanan kuma ya girma yanda ya dace to zai iya kasancewa kuma lokacin girbi ne ya kusa ba haka kawai ya mutu bane amma dai ganyen dai ga yi nan ya fara lalacewa to zai iya yiwuwa lokacin girbi ne ya kusa da za'a cie kankanan sun riga sun gana girma shi yasa ganyanyakin yai haka amma ga yi nan kankanan yayi kyau da zane a jikin shi kore ya yi kyau ya yi girma amma irin wannan kankanan ko kasuwa aka kai shi za ka ga sun fi daraja saboda shi ne cikin shi, za ka gan shi irin mai yashi ya na ja sosai kuma za ka ga cikin shi gwanin ban sha'awa ya yi ja cikin ya yi yashi-yashi???? a shukan kankanan idan mutum yayi a gona babba babba ko ƙarami??? aka yi, in ba'a yi sa'a ba zai iya samun wani a ciki wanda zaka ji shi kwata-kwata shi baya da launin ɗanɗano mai daɗi ba zaƙi ba yi da wani ɗanɗano shi ya na da ɗaci sosai shi ne a ke ce mishi guna ana kiran shi da guna to wannan bai shawuwa amma waɗannan kankanan a biisa dukkan alama ya na da kyau jikin shi yayi kyau ya samu wuri yayi kyau ga yi nan a ƙasa ya na kwance ya yi girma sosai ya kusan girbi an kusan girbe shi sannan kuma kankana ya na matuƙar amfani a cikin kayan marmari kayan lambu ya na da amfani sosai ga jikin ɗan adam ya na ƙara ma mutum lafiya ya na ƙara mishi kuzari ya ƙara lafiya sosai ga jikin ɗan adam sannan kuma ana iya amfani da shi ta hanyoyi mabanbanta??? za'a iya niƙa shi a sha ruwan shi za'a iya kuma cin shi a haka shan shi a haka kuma ya na da daɗi kuma sannan kuma ya na taimakawa wurin narkar da abinci bayan ka ci abinci in ka sha kankana ta na taimakawa wurin naarkar da abinci sannan kuma duk da haka ana iya haɗa shi a cikin kayayyakin marmari da yawa da aan haɗa shi a harhaɗa su ka gansu ya bada ma'ana ya bada kala mai kyau saboda shi ja ne ba kamar sauran su ayaba za ka gan shi fari aful ma zaka iya samun ja bayan shi amma cikin shi in ka tsaga zaka ga fari shi kuma wannan in ka tsaga ne cikin shi za ka ga ja to shi kankana gaba ɗayan shi magani ne za'a iya cin har ɓawun za'a iya busar da ɓawun ayi amfani da shi wurin gyaran jiki sannan kuma za'a iya yin amfani da kankanan kankanan ma in kana iyawa zaka iya in wanke shi da kyau ka tsaftace shi ka yanyanka ka sha shi ka ci ƙwallon sannan har ɓawon ma zaka iya ci saboda ita kankana gaba ɗayan ta magani ne

kamar dai yadda muke gani a wannan hoto wasu dabbobi ne ana kiran su da bitin za'a iya kiran su da bitin alaman dabbobu massu tashi bitin su na da matuƙar muhimmanci ana iya kiran su da zuma wasu suna ce mu su ƙudan zuma akwai ƙudan zuma akwai sarauniyar zuma to shi bitin yana tashi daga wannan guri zuwa wani zuri ya na da matuƙar amfani ga shuke-shuke zasu iya ɗaukan furen wannan shukan su je sunkai wani wuri kuma ya fito ya tsiro cikin hukuncin Allah sannan kuma har a samu amfani noman shi kamar yadda ake gani suna haɗaka ne na wani haɗin gwiwa tsakaninsu kamar yadda aka sani suna da zumunci matuƙa sukan yi tafiya wani lokaci a ƙungiyance yanzu su biyu ne suna kan wani ɗan reshe ko kuma in ce sanda suna tsaye ɗaya yana kan ɗaya to shi wannan bitin yana da matuƙar amfani idan suka taru suka yi kashi akance kashin su to amma su suna samar da wani launi na zuma wani abu mai kauri haka yana da zaƙin ɗanɗano kuma ana iya amfani da shi magunguna sosai sukan yi saƙa zaka ganshi huji-huji gida-gida za su yi saƙa a cikin wannan saƙan za su iya ƙara wannan kashin nasu sai ake kiran shi da zuma, zuma ya na da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam sannan ya na matuƙar taimakawa idan ana na magani da shi ko ƙuna aka yi ana iya amfani da shi wurin magace wannan ƙuna a samu sauƙin shi saboda yawaitan tattarewa su dabbobi ne masu tashi sosai wanda suke daga cikin ƙungiyar??? suna da matuƙar amfani sosai sannan kuma suna taimakawa ta hanyoyi mabanbanta suna da ƙwazo wurin tara zuma wanda ake amfani da shi ta hanyoyi mabanbanta ana iya shan ruwan shayi da shi ana iya kuma sarrafa shi wasu lasar shi yana buɗa ƙwaƙwalwa ya na da amfani sosai sannan sukan tafi wani lokaci suna tafiya a cikin ƙungiya suna da matuƙar zumunci sosai su na da haɗin kai gaskiya suna da matuƙar amfani kuma a cikin su daga cikin su akwai jinsin mata suma akwai jinsin maza ga yi nan a jikinsu akwai baƙi-baƙi akwai gashi-gashi akwai alamar ƙafafuwa sannan kuma akwai zane a jikinsu ratsi-ratsi hakan nan jikin su haka yake ƙafafuwan su gaɓa-gaɓa yake sannan kuma suna da manyan-manyan idanuwa baƙaƙe masu ban sha'awa

wanna hoto yana ɗauke da mutane ga su nan a zazzaune wasu daga cikin mutanen sun saka takunkumin hanci saboda kada su shaƙi gurɓatacciyar iska mafi yawansu ma dukan su sun sa takunkumin hanci sannan suna riƙe da takardu wanda yake tsaye shi kuma ya na tsaye ya sa tabarau hannun shi ya rataye takunkumin hancin shi a hannu saboda ya na musu bayani ta yadda zasu fahimta abun da na fahimta game da hoton nan shi ne shi yana tsaye kamar malami ne ya na masa bayani kuma daga cikin mutanen da suke zaune akwai maza maza ne mafi yawan su sannan kuma a gefen su akwai wani tsiro gona ne ga yi nan da yabanya mai kyau ya fito yayi kyau an shuka shi cikin tsari??? ta iya yiwuwa shukan masara ne ta iya yiwuwa kuma ba masaran bane ko ƙila dawa ne amma bai riga ya fidda kai ba ta hakan ne ban iya tantance ko masaran ne ko kuma dawan ba amma yanda na fi fahimta na fi bada ƙarfin gwiwan cewan wannan lallai masara ne saboda ga yi nan ya fidda kai ya yi alman zare-zaren nan to amma ba ta riga ina tuna nin ta fara goyo ba a hotan ni dai ban ga goyon masara ba amma na ga mutane a zazzaune akan kujeru mutum na tsaye ya na musu bayani sanye da tabarau a idon shi to ta iya yiwuwa ya na musu bayani ne akan yanayin yanda za'a yi noma a samu abun amfanin gona yanda ya kamata kuma ya ƙarawayar musu da kai akan yadda zasu yi noman??? iri da ya kamata su samo iri mai kyau da za su yi amfani da shi na noman sannan kuma shi ya na tsaye da rigan shi ya saka riga da wando rigan shuɗi ne sannan wandon shi kuma mai launin ruwan ƙasa mai launin ruwan ƙasa ga yi nan yana tsaye yana musu bayani wasu sun duƙar kan su ƙasa wasu kuma sun maida hankalin su wasu in ije jakunkunansu a ƙasa kaman matan da na gani kan su ba ɗankwali wata ta saka ɗan ta saka rigan ta da kuma siket ɗinta ja wanda yake gaba shi kuma ya na riƙe da takardanshi akan cinyarshi ɗaya kuma ya na gyara zama ga dai su nan alaman dai ya na musu bayani ne sun maida hankali a gare shi suna fahimtan mai yake faɗa musu ina kyautata zaton tunda abinda nake magana akan noma ne ga yi nan kuma a gefe na ga shuke-shuke na masara gayi nan yai kyau ya bada sha'awa ya fito ganyen shi mai kyau alaman babu wani abu da yake damun shi kuma ya samu kula??? taki wanda ya kamata gayi nan yai kyau yayi girma ya na ƙara musu bayani ne ina kyautata zaton akan wannan masara da ya ke gefen su ta dama